Atye ka neno yeya tye i pii ento yeyane weng gutingo jami iwigi yeya tye madwong kala mapadi padi giti idi pii.

Atye ka neno lutino adek gubedo iteng ot kun ngat acel ubedo oteno tikke ngat acel obedo abeda oteno tikke ento otyelo cinge i ngom kun ngat acel obutu abuta oketo tyene ododo adoda

Atye ka neno latin anyaka matidi ma oruko tei tei kun en tye ka tuko ki nge ot makigedo mabor kun en tye ka ngwec bene ki taya macol.

Atye ka neno lutino madwong adada ma gitye ka ngwec ki yomcwiny gitye ka ngwec ki i yo kingai ki atye ka neno lum ka nget yo ma gitye ka ngwec iye ki dano muken gubedo ki i nget yo gitye ka nenogi.

Atye ka neno jobi mabedo waci onywene idaba ki okwick bene ocung idye ngeye ocung kono ilum ma tye alum alum ki atye ka neno yat okutu ki ingeye yung kwica

Atye ka neno kic madwong adada kun bedo wai tye i bonge, bong kicci kono cal ki gin madit adada kicci gurye arye ki doge.

Atye ka neno rii tye ka ngolo gudi kun tye ka ngolone ki inge laco ma tye iwi pikipiki kun tye ka ngwec bene en ki iyo acel eno ma rii tye ka ngolone-ni

Ati ka neno nam madit adada kun pinye bedo wai ceng dong ti ka cito ka to atoa pinge tye layiri yiri wai cawane ti otyeno

Atye ka neno tyen dano adek kun gitye ka gweo odilo giruko bene war odilo gitye ka gweo odilo ento gibedo wai gitye ka laro odilo ni alara.